Bibiire bata la zeŋ ka pɔɔnyaŋaa meŋ zeŋ a die deŋdanoɔreŋ a bie kaŋa zeŋɛɛ tabol zu pɛgle sola ka kaŋa meŋ zeŋ bakɛt bogiti la lɛ ka kaŋa meŋ a are kyɛ ka walaŋse biŋ o nimitooreŋ.